Pirinsi n kana ti gbaagi so di lani maa yɛla liiga ʒee ka zaɣa piɛlli gabi di puuni ka pili zipili piɛlli pirinsi maa mi ka bɛ ye liiga sabla ka pili noosi maksi ka so bɔbi bɔbi buluu.

Niriba n-laɣim be foto puuni ka so ʒiya ka so gbaya ka so za zuɣusaa ka gbubi bia ka ye liiga sabinli siliminga za bɛ puuni ka so ʒi bɛ nyaaŋa ka ʒi kuɣusi zuɣu ka zaŋ o gbali m-pa kuɣusi maa zuɣu ka dunoli be bɛ nyaaŋa ka nyɛ kuriti ka gilaasi be bɛ nyaaŋa ka bɛ zaŋ pateesanima m-pampa di zuɣu